saada ce'enna baatto loosidhe galtannomannooti oosonsara dancha woy hasiisano richo ragisiissanno yaati hatto yiemmawetinu mayyaati yuummaro tenne yannara baattu loosi'renna saada ce egalanno manni dancha heeshsho hii'ranni no daafira oosonsano hattoorichoha arunsita gede assa hasiissannonsa

baatto loosi'renna saada ca e galinore ani afoomma manni lowonta heeshshonsa dancho garinni massagannori jawumanni noo yaate konni manniwiinni rosicho adha hasiissaanno hatto yaano mayyaati yinyaekkiro shiimurichinni loworicho afi'nniricho afi'nanni gara insanni lowonta laooo

fayyimate udunne horonsi'nanni yannara garunni amada hasiissanno mayira yiniha ikkiro mitte mittu manchi callu horonsi'rannoha ikkikkinni babbaxxino manni babbaxxitino huro afi'ranno daafira hattee yannara qoropho woy horonsi'nanni yannara qoropho assa hasiissanno yaate

dubbu saada duucha yannara horonsidhannori woy saga'litanno coyi maati yinea ikkiro maala woy babbaxxitino gaxigalla horrite ittannoha ikkanna maala ittannori batidhanno yaate kodaafira insa insaneeto ittae baxidhanno

quchumu dagate rosimine babbaxxino garinni biifado ikkitino rosiisaanowoy lowontanni egenno afidhino rosiisaano ooso rosiissanno waati yate korkaatuno quchumoha quchummu mereero ikkino daafira babbaxxino garinni babbaxxeorichu leellishsha rosiissanno yeate

dubbu saada doobbicho maera waajjitanno hatto jiimaweetino dubbu saada doobbicho lowontanni waajjitanno yaate ma qorkaatino doobbichu harqanno woy waajjishanno maima noosi daafira dubbu saada baala ayirrissannosi

dubbu saada mini saada wayinni baxxitannohu mayinni tiiniro dubbu saada manchi beetto gwbajj gawaajjitannore ikkitanna mini saada kayinni manchi beettira horo uwitannoreeti yaate labishshaho dubbu saada giddo dagunchu manchi beetto lowonta waajjishan minisaada giddo lalu kayinni manchi beettira horo aannu yaate

gobboomu ayimate karde woy gobboomu ayimmate xawishshi kaarde hoogoha ikkiro mittu manchi lowontanni qarru giddo no yaate korkaatuno mamiichinni dayinorono hiitte gobboomuha ikkiro woy ayimmasi mamiichita ikkitewolo xawisannohu xawishshu hasiisannosi yaate

dubbu saada magarinni agara haasiissanno yinniha ikkiro dubbu saada babbaxxinorichira horote assidhannori woy gogansa insa shite ka'e gogansa adhite babbaxxeore loossanno mannooti wayinni lubbu saada seekine agarra hasiissanno yaati hatto assa hoongiha ikkiro dubbu saada ba'e gooffanno woy leella agurtanno yaate.

baatto loosi'renna saada ce e galino manni lowonta horaameeyya ikkanna hakkunu huraameyya hassaanomsa coyi'maatiiniayikkiru gatinsayinn saadan sawi afeedhannohrichinni lowonta hagiiraamma hu yaate kodaafira saada ce e sdce e galanna gate loosi're gala lowonta danchate

saadate ce'atto yinanni woyete babbaxxeo garinni babbaxxitino mini saadanna gobba saada ce'nanni yaate gobba saada ce'niha ikkiro gamba assine parke loonse worreha ikkiro hattee parke gowanya'ara woy la'ara babbaxxino bayichinni dayi mannu la'anno woyete hatte gobbara woy hatti parke no gobbara lowo e'o afi'rano yaate

qaaquullu akime woy qaaquulle akkamtanno akimooti owaante aansara alubaanni maassa hasiissannonsa yini ikkiro jajjabbu mannira massinanni garinni ikkite mara dihasiissannonsa qaaquullu shinqi core lae masanno daafira martanno yannara woy owaante uyitannonsa yannara oso'lishishshainsa qaaquulle hagiirsiissanni marturo dancaho

sagalete muro manchi beettira lowo horo uyitannota ikkitanna manchi beetti sagale nookkiha heeshshosi albira kolema saga dandayannokki daafina sagalete muro lowontanni manchi beettira haasiissannota yaati kodaafina sagalete muro lowonta kaas hansiissannogge

tekinoloojete owaante uyitanno bissa mama anfaanni yiniro mitto bayicho calla kulle didandiinanni yaate korkaatuno tekinoloojete owaante afi'nannikki bayichi nookki daafira babbaxxino bayicho mininkeno ikko gobbano tekinoloojete owaante duuchawa no.

buqqeete fayyimma afi'rinokki manni ledo hee'ra dhidandiinanni korkaatuno buqqeensanni woy fayyimma nookki daafira garunni hegeersannokki daafira manchi beexxiaana gawajjo iillishanno daafira qoropho assa hasiissannu yaate

Mitte gobbara babbaxittino giiratte dano garigarani baayichuba Heera hasisanno korikkatuno gobbate giddoni woyi mitto baayicho giiratte dano ilittuha ikkiro ranikke garigara danidinanni gede

mittemaate qaaqqo iltuhu genenisaanni ilamino qaaqqira borro ilamote barra borreessinanni mereersha marte mamooto ilamiro hiiko aganira hiikko diri giddo mayi barra ilamiro baalaanka gamba assite marrajaasi borreessite wortannosi yaate.

elektiroonikisete owaante uyitanno mootimma woy loossannori hatte basera loossanno mannooti babbaxxino garinni qarrammannikki gede assite base baalante elekitiroonikisete owaante afi'nanni gede assite loosa hasiissannonsa

gati kaashsho yinanniweete lawishaho gatu kaashshi giddo afamannori badala gaashshe weese shaanu shunkurtuu qaara hattono wkurino oole lawannori yihatto yinannibeete manchu sagalimmate horonsi'rannori baalu gati kaashshooti yinanni

saada ce e galino mannooti lowonta horaamiyye ikkinno daafira hatto yinannibeeteno mininsanni ikko gatinsanni saadansara hasiisannore aanni lowo horo afi'ranno hatto goyinannibeeteno horo afiuyinensa kanni saadateno horo uyine insawiino horo afirnanni yaate

waa shiqinshanni darga yinanniweete waa shiqisshanni bayichi lowoontanni biifadoo woy umosi agadhino bayicho ikkahsiissano korkaatuno waa anganniha woy giddora qolli mannimaanke gidira qolle eessi'neemmo daafira nuxuwe woy xalala ikka noosi

saadra ce'enna battoloosi dhe galtinomannooti lowonta horaamiyye ikkitanno hatto yaano mayyaatiiniha ikkiro tenne yannara manchu gatesi loosi're gatisinni baalare afi'ranno beete lowonta heeshshosi danchu garinni massaqanno yaate

dubbu saada manchi beetto lowonta gawaajjitanno kodaafira dubbu saadawa hinge mara hoongiro dancha lawishshaho doobbiichu manchi beetto afea ikkiro mittee geddidige tsaphersagurani konni daafira dubbu saada lowonta qoropho assihasiissanni

baatto loosirenna sairache egalanno mannira assa hasiissannori maatiiniya ikkiro woy gobbati deerrinni ikko dagoomu deerrinni babbaxxino rosicho uyinanninsa babbaxxiyo garinni loosanno gede woy loosishiqishanno gede shinqicurichinni loworicho atoote si're abbanno gede kulhasiissanno woy rosicho aasiissanno yaate

paasipoorte shiqinshanni meleersha yinanni weete mittu manchi gobbayidi gobba fulara hasi'riro woy tenne itiophiyu gobbanni wole gobba ha'rara hasi'reha ikkiro paasipoorte shiqinshanni meleershinni mare paasipoorte kaffale mudha hasiissannusi yaate

gumu laalcho yinanni beete mittu maanchi badalate guma wixe sindete guma adhara didandaanno maatto yaano mayyaateiniro sinde winxe ha ikkiro sinde calla adhinanni sindete gumi aannuhu sinde ikkino daafira badalate guminni afi'nannihu badalate gumaate

Sporte loossa manchi beettira mayi horo uyittano ,sporte loossa hoogiro mitu manchi mayi gawajo woyi mayi gudati afiranosi yiniro tene xa'mora dawaro affi'nannihu sporte loosse galtino wedelliwa marreti.

gati kaashshi manchi beettira mahoro aanno yinniha ikkiro bobbaxxino horo afi'rino woy babbaxxino horo aanno yaate kuri horo giddo mitte maati yinniro sagalimmate ikkanoricho gati kaashsho giddonni afi'noonni daafira gati kaashshi horo manchi beettira lowonta kaa'lo aanno.

xagicho babbaxxino bayicho afi'nanni togo yinanni weeteno fayyimmate owaantewa calla afi'nanniha ikkikki xagicho gatenkeenni no ikko dubbu giddono afira dandiinanni ko daafira woy birra hooge dhiwamino manni qarramantenni babbaxxino wayinni xagisira dandaanno

saadate ceatto yinanniweyete saadate hasiisannoricho babbaxxinoricho gamba hassine worre saadate ceattora woy sirtanno gede assannoricho assinanni garati yaate lawishshaho saada ce'ne woy lalo ce'nanni beete lalo hasiisannore dancha hayisso dancha galanno mine biifintse worahasiissanno yaate

dubbu saada mini saada ledo abbine mitteenni woorriro may kalaqamaanno yine henidiha ikkiro horonta heda nafo hasiissannokki coyetti yate korkaatuno dubbu saada mini saada sagalmmate horonsidhno daafira mitteenni hedha didandiitanno

hedeweelcho dano agarooshshe yinanniwoyite hedeweelcho dagganno dano anfi kinniwoy agadhinikkinni iillitano dano ikkitino daafira babbaxxiyo garinni hedeweelcho dano agarooshshi gidduunni loossanno mannooti lobo irko assitanno yaate

gobbankerawoy sidaami dagara fayimate ijaari gaxarrate ragira nookki daafira fiyimate ijaara babbaxxitino gaxarrara minaasiissan korkaatuno babbaxxiyo amuwi woy babbaxxio qaqquulli lowonta gawajjamamonni noo daafira

dubbu saada manchi beettono ikko mini saada way lalo oo lowonta gawaajjitanno yaate kodaafira dubbu saada noo qarqartora minimi'na hoonjiro lowonta danchaho dubbu saada noo qarqarto wainni fanfe hii'nia ikkiro manchoho ikko saadatino lowo geeshsha danchahu yaate

saadate ceatto yinanniweete mitte saada callaikki woy lalu calla ikkikki mini saada woy mannu iwiinni baditanno saarubba baala gamba assine ce'naanniri saadate ceatto giddo gaamamanno yaati kodaafira saada ce'miro lowo geeshsha danchaho

mootimaate elektiroonikise owaante uyitanno bissawa marre lowonta hasaawinsiro danchate korkaatuno tenne yannanni itiophiyu baattora woy gobbankera lowote elektiroonikisete qarri noo daafira tira hasiissanohuraati

babbaxxinowa fayyimmate ijaara woy fayyimmate owaante afi'nanni minna mina hasiissanno korkaatuno fayyimmate ijaari ajiha ikkiro manchi beetti gawajjamanno yannara woy manchi beetti babbaxxitino dano iillitannosi yannara akkama hasiissanno bayichi hee'ra hasiissannosihura

taraawanno dhibba yinanni woyete manchunni mittu manchiwaayinni wolu manchiwa foolunni ikko mundeete kikkisamanni sa"annoha ikkanna togooricho lowontanni qoropho adhinne agadha hasiissanno ikkollana kayinni qoropho hoongiha ikkiro lowonta gawajjamanno.

taraawanno dhibba uurrisate maassa hasiissanno yine hindeya ikkiro dhiwamino manniwa hinge shiqqi yaa aguratenni ikko xa dhiwamino manni widira hinge shiqqi yinanni beete assa hasiissanno qoropho assa hasiissanno yaate togo assi'niro taraawanno dibbiwayinni qoropho assi'ne dandiinanni yaate

taraawanno dhibbi mitto manchiwiinni wolu manchiwa mamaa hige woy mayinni saanno yinia ikkiro umikkihunni foolunni taraawa dandaanno layinkihunni taraawanno dhibbinni amadamino manchi horoonsrino milaace horoonsiriro hakko garinni taraawa dandaanno.

Kuchimu minnate pirojekte giddo mayi mayi afamanno yiniha ikkiro mine assine minnanni gari doogo assine sayinisanni gari woy doogo sa'anno bayichinna minu uura hasiissannosi bayichi babbaxxino bayichinni qirtse bande fushshine worranni yaate

baatto loosi'renna saada je e galino manni tenne yannanni lowonta huraameessa huraameessa ikkino daafira baatto loosi're galino manni sammite hiidhanno wedilloota woy lootso hoongumu yite qarrantino qarrantino wedellira rosicho ee baatto loosidhanno gede assiro dancheho

giirate dano gargarranni bayiicho yinanni woyiite hedeweelcho giirate dano iillituha ikkiro rakke woy mulenni dagge iillite gargartanno bisubbaati yaate kuri"uu lowoontanni manchi beettira horo uuyiitanno.

baatto loosinna saada je e galtinori hooguumme koommero manchi beetti lowonta qarrame hoogino korkaatino baatto loosi're galinowiinni lowo moluchu afi'nimo daafir dawishshaho baatto loosireggalinowiinni woy baatto loosidhegaltinori gaashshe shiqisha hooguha ikkoommero mannu maitanno lowo geeshsha qarrame hooginoonka

mittu manchi yannasi agadhe soodo soodonte ikko babbaxxino garini ispoorte loosannaa ikkiro mayihooro afi'ranno yinia ikkiro umihunni manni masi qirtse lowonta biifannota ikkitanno layinkihunni dhibbu mayi masi diafi'rannosi haattono wolootuno tokkuri lawannori

qaaquullu akime jajjabu akimooti wayinni mayinni baxxitanno yiniya ikkiro qaaquullu akiminna jajjabu manni akime lowoonta baxxitinoreti korkaatuno qaaquullu akime qaaquulleho hasiisannoonsarrisho badde affiinore woy qaaquullu hiittoonni akkamama noonsara woy hiittoonni xagicho adha noonsaro buuxxe affinore ikka noonsa

saadate ceatto yinanniwiite saada ce'nanni way saada danchu garinni lossi'nanni gara deyalshamno yaanno kuni maati woy ho'rosi maatiinia ikkiho saada ce'neta'ni babbaxxitihoro afira dandiina godaafira saada cea lowo geeshsha dancate

mini saada dubbu saada afuuwa ikkiro lubbonsa adhite dxooqqanno addintanni xagge kannorichooti hatto yinannibeettino lawishshaho ambooma afuuro saada lowontanni masse xooqqanno korkaatino itannonsata affino daafira lubbonsa xooqisidhannino yaate

tekinoloojete horo maati yiniya ikkiro lawishshaho eetiemme woy birra qanse kaarde qanse birra adhinanni bayicho tekinoloojote horo woy tekinoloojete bissa giddo mittete yaate

saadate ceattoyyaa babbaxxino garinni dubbu saadano cea dandiinanni haattoyyaa mayyaati yiniya ikkiro dubbu saadahessine ce'nanni yiinia ikkiro mitte danja paarke azagajja'niwoy paarke qideessine babbaxxitino dubbu saada gambaassine worre ka'nimtinni cea dandiinanni

baatto loossi're galino mannooti woy baatto loosi'renna saada ce e garino mannooti danchu garinni safareensa manni ledo woy oleensi olliinsa manni ledo baxillunni hii'ranno mannaati hatto yiimmaweetino mayyaate yuummaro baatto loossi'renna saada ce e galino manni noosikkihura gatisi afi'ronore ikko saada swnyi afirinore noosikkihura aanni liillanno

fayyimmate uduunne dhiinanni beete fayyimate uduunne qoropho noo garinni amada hoongiro bushaho woy manna gabajjanno yaate hatto yaano mayyaate yinummowa ikkiro lawishshaho fayyimmate uduunni giddo mittu maanchu beetti xissame mare akka'manno yannara qansanni marfe fayyimate uduunni giddo mitxete ko daafira mitto manco qansanni marfe mitte ikkitino daafo seekkine agara woy qoropho adhi hasiissanno

hinkonke fayyimma agadhate babbaxxino garinni fiqiiqi'nanino iko hayishshi'nanni hinkonke yanna yannate eanno baakteeria giddo fushshine hinkonke faayya assi'ne biiffannota assi'ne heera dandineemmo yaate

baatto loosidhenna saada ce'e galtinori tenne yaannanni danca eo afidhanno korkaatuno baatto loosidhe galtinori baattonsa loosidhe gatin sakaashshinni fushshite hirte ikkuro lowoo birra afidhano daafira saada ce'inorino saadansaawiinni babbaxxinoricho afidhano daafira lowonta hagiirraami heeshsho heedhanno

sidama budi lowontanni hagiirsiisannoha ikkanna ani sidama ikka'yanni lowonta tashshi yaanno korkatuno konneeti yee ku'leemmahu lowo budi noe daafira babbaxewo bayicho marummaha ikkiro sidamimma'ya seekke egensiiseemmo

lowiddaanna shine hogombanni kaameela yinanni weete babaxxino bayichinni gamba assinoonni ishine mitteenni gamba assini duunne hunnanni base widira qolle ha'ne ha'nanni makeenaati yaate kuni makeeni lowo horo manchi beettira aanno

quchumu doogganna buussa loossannori lowonta egenno afidhinora ikko ikka hasiissannonsa yaate korkaatuno mulla ka'ne doogonna buusa loonseemo yine didandiinanni manchi lubbo aana qallandannikki daafira

hoosipitaale woy fayyimmate minna yinanni woyite mittu manchi dhiwamiha ikkiro woy bisisi aana ikkeworichi leelliha ikkiro mare owaante afi'rannowa fayyimmate woy hoosipitaalete yine woshinanni yaate

anfoonni kigarinni saada ce'e galtanno mannooti lowoo duree yeeti yaate hatto yaamayyaati yinaa ikkiro saada ceantenni woy saada ceansanni lowo horo afidhanno lawishshaho lukkuwa ceanno manchi quuphe afi'ranno lukkuu maala afi'ranno isi misirano itara dandaanno fushshe hire birrano afiira dandaanno

fayyimate uduunnicho babbaxxino bayicho woy bakteeriyu ikko babbaxxinorichi gabaajjannorichi afi'ranokki bayicho wora hasiissanno yaate korkaatuno fayyimate woy hurre hasi'ne horonsi'nanni uduunnicho ikkino daafira gawaajjannorichi afi'ra dinosi.

konferaansubba yinanni woyte maatiiniya ikkiro mitte konferaansete yinanniti duuchu manni gamba yee babbaxxino manni babbaxxino hedo amadino manni mitto bayicho gamba yee ofollanno woyte maatte konferaansubbate woy konferaanste yine woshshinanni

fayyimmate ijaara hiittoo garinni loosa hasiissanno fayyimate ijaari horo maati yiniha ikkiha ikkiro fayyimate ijaara lonsannihu garu babbaxxino garinni biifinse illete xawanno gede assine dhiwamino manchi eanno yannara la ate calla huranno gede assine mina hasiissanno

taraawanno xibbi amadamino manninni ko'o mannira woy dhibbuamadaminokki manniwa magarinni sa'anno yiniro foolunni milaacetenni hattono mitteenni goxatenni taraawa dandaanno yaate kodaafira qoropho assa danchate

dubbu saada dubbo mininsa assidhe heedhanno daafira dubbo dolle gundiya ikkiro woy dubbo babbaxxino garinni hunne gundiya ikkiro mininsa diigamanno daafira gobbatenni ba'ara dandiitanno yaate kodaafira dubbu saada agarate dubbo dola hoongiro danchaho

hinkote fayyimmanke babbaxxino garinni hinkonke nitsuwe assatenni agadha dandiineemmo hatto yaano mayyaato yinommoro soodo qurse itankera albaanni hinkonke saamununni woy hinkote saamuninni seekkine hayishshi'ne hinkonke dhibbuyi woy hinkonke fayyimma agadha dandiineemmo yaate.

Paasipoorte shiqinshanni mereerishi mama afamanno yiniro A.A, Hawaasa, Bahiridaarete, jimmaho hattono babbaxino jajjaba katamubbara afamanno.

dubbu saada mitte baattorawoy mitte gobbara dubbu saada hooggowa ikkiro mayi horo hoogganno woy horo uyitannooti mayinniti gattanno yinia ikkiro dubbu saada lowo geeshsha danchate woy horo uyitanno mitte gobba daafira bapaxiteo bayichinni daggannori woy gobanya anu mannonoti dubbu s gobnye eoeisnno daafira horo heedhannoseaati

gobboomu ayimmate xawishshi kaarde kaarde biirubba yinanniti babbaxino garinni mittu manchira gobbomu woy aymmste xawishshi kaarde hasiissannosi aano hasiissannosiha ikkanna tenne kaarde marre fushshi'nanni bayicho gobbommu ayimmate xawishshi birubba yinanni

taraawanno dhibba uurrisate maassa hasiissanno yiniha ikkiro taraawanno dhibbi sa'annokki gede babbaxxino garinni horonsira hasiissannorichi fayyimate owaantera loosanni mannooti kultinoricho garunni horonsira hasiissanno yaate

saada je enna baatto loosidhe galtinoma nooti gibirinni ledo gaamba hiti loossowa ikkiro lowontanni horaameeyyo ikkitanno yaate korkaatino gibirinnuhu babbaxxino garinni baatto loosi'nanni gara egennino daafira baattoassite loosidhanno gara kulannoonsahura

Tenne yannara goboomu ayimmate kaarde amaxinoki manchi woyi goboomu ayimate xawishi kaarde amaxinoki tamaare heedhanoki gede goboomunni lowo xawisha asinoonniti anfannite yaate.

buqqeete fayyima afirinokki manchi mannu ledo gamba ye heere didandaanno korkaatuno buqqeessi woy ayimirosi mannu ledo summuu yite yee heeranno gede assitannosikki daafino kodaafira buqqeete fayyima afi'rinokki mancho mannuyiwiinni fafinse wora hasiissanno

dubbu saada manchi beetto mayira gawaajjitanno woy manchi beettono ikko mini saada gawaajjitanno korkaati maati yiniha ikki ikkiro dubbu saada manchi beetto lowo gawaajjitanno manchino dubbu saada lowo geeshsha waajjanno daafira mimitinsa mimimito waajjitanno daafo balaxihu shaano daafira balaxxara mokkortanno.

fayyimate uduunni wolu uduunni wayinni lowonta baxxinoho yaate hatto yinanni woyiteno fayyimate mine horonsi'nanni uduunne abbine mine babbaxxinorichira horonsera dhidandiinanni korkaatuno fayyimate uduunnichi fayyimankera calla horonsi'nanniha ikkino daafira

fayyimate loosaassine maassa hasiissannonsa yinia ikkiro manna mitto woy dhiwami marino mancho akkamtanno weyite woy xagissanno weyite assa hasiissannonsari babbaxxino coyino yaate hakkuno maati yiniro balaxxote hikkiminn aansar albaanni sinelibboonu hikkimina aa hasiissannonsa

hospitaalete woy fayyimmate minna giddo loossanno mannooti lowontanni tsabayinsa woy ikkitonsa tashshi yitannote korkaatuno babbaxino dhibinni dhiwamino manni maranno daafira albansa la"e hagiidhe huranoonsahuraati

isipoorte manchi beettira lowo horo uyitannota ikkitanna mittu manchi yannasi agadhe woy rosiisi'rino yannanni soodosoodo ispoorte loosannah ikkiro mannimmasi haana lowontanni biinfillu no yaate

saadate ce'atto yaa mayyaat yinniha ikkiro bbbaxxitino saada woy babbaxxitino mini saada gambaassine ce'ne saadawiinni fullannoricho woy saada uyitannoricho garunni afi'rate yaate kodaafira saada ce'a lowo horo uyitanno.

gati kashsho yineemmore babbaxxehoreeti kalaqamu muroono hattono mannu kaaseotano gati karshooti yinehoshshineemmo gati kashsho giddoonni babbadhitino horo afi neemoo

dubbu saada maggu mitte gobbara woy mitte baattora mahora uyitanno biiniha ikkiro paarkubbate yedeere ikkoobba paxxinorcho loonse dubbu saada gamba assine worre mitte gobbara eoestanno gede woy birra abbisiissanno gede hasarandiinan

dubbu saada agarranni gari woy dubbu saada baattotenni ba'anokki gede assinanni gari giddo mittu dubbo dola hooga woy dubbu bati'ranno gede assati kunino mayiratiiniya ikkiro dubbu saada dubbo mininsa assidhe heedhanno daafira lubbu dolmi goofiro insa ba'e goofannoh daafiraati yaate

qarqaru keeraanchimma garunni agadha lowo geeshsha dhanchate yaate gorkaatunoo qarqarinke keeraanchimma agadhinummoro mininke keeraanchimma agadhinoommo yaate godaafira qarqarinke keeraanchima seekkine agadhi hasiissannunke

saadate ceatto xaa yannara wolu loosinni roore horo uyitanni leeltanno hatto yini moweetino saadaabayinni fulinorichi lowonta wudde ikkenno daafira woy irra eessanno coyi birra afi'nanni gede assannoha ikkeno daafira wolere agurre saada clowonta danchaho

fayyimmate poolise woy hedo cu'mishiish h yinanniweete mannu babbaxxino garinni dhibbunni ganamannokki gede woy babbaxxino ribbi danno gannra hattee hakko dhibbi daafina fayyimmate ogeeyye woy fayyimmate owaantera loossanno mannooti dagate babbaxxino gari hedo cu'mishishshanno garati yaate

sagalete banke yinanniweyite yaatto yama yaate yiniha ikkiro babbaxisino sagale mitteenni massine duunni worroonniwa sagalete baankeeti yinanni hatto yinweeteno babbaxxino sagale woy mittu manchi hasi'rino sagale mare hoogannokki bayicho sagalete baankeeti yinanni

qaaqquullu akime jajjabu manni akimenni akimebyinni mayinni baxitanno yinea ikkiro qaaqquullu akime babbaxxino garinni qaaqquulle hagiirsiissate way qaaqquulle akkamansara albaanni babbaxxinorichu assitanno daafira danchu garinni biiffanno mannootaati yaate

manchi beetti dubbu saadawiinni lowo geeshsha fafe hee'ra hasiissannosi korkaatuno dubbu saada manchi beetto lowonta gawajjitanno daafira minesino ikko hee'ranno bayicho dubbu saada batidhannokkiwa assi'riro lowo geeshsha dancha ho yaate

agirote kemikaalubbayya mayyaati yiniya ikkiroo babbaxxinorichi woy gati kaashshi'ra ikko intannirichira babbaxxiho gari baakkeeru wy gati kashsho hunannorichi tserete bayete yinannirichi goddaasannokki gede assitanno kemikaalubba agiroo kemikaalete yinanni

roso ronsummo yinanni yanna gundantenni mitowiinniwo afidhino afi'rino manniwiinni birrali qii'ne mittowa gamba yine shiima ooso ledo saada ce'neha ikkiro heeshsho qayyara dandiinanni yaati roso ronsummo yinanni dira guxxinante saada ce'ne dancha heeshshoheira woyyitanno

hinkonke fayyima woy hinkote fayyima hunannorichi maati yiniha ikkiro sagale inte ka'ne afoodolluqata hooga hattuno soodo soodote ikko yanna yanna agarre hinkonke saamunonni aeshshi'ra hooga hinkonke fayyima huntanno yaati

fayyimate loosaasine tenne yannanni lowonta miti mitannino yaate korkaatuno gobbankera haaru dhibbi leelle noo daafo akko dhibba gargarate lowonta miti mite umonsahunte looso loossannino yaate godaafira fayyimote loosaasinera danchu garini irko assiasiissanni

tenne yannara xaraabanno dhibbi gobbankera lowonta bati'raanino yaate ko'inni sa'niro ku"u fulanna lobonta mannu baalu qarru aana ofolleenno ko daafira maganu widira hinge raara hasiissannonke woy maganu araaramannonke gede huuccira hasiissannonke

fayyimate loosaasine minensa ma garinni amaxitanno yiniiro addintanni lowo garinni badisanno garinni amaddaanni korkaatino dhibbu woy mittu manchira gawajjanorichi mamaa hige daannoro balaxxe affino daafira fayyimate loosaasine minensa qoropho dancha assitanno

isipoorte loosa mannimmate aana lowo horo uyitanno daafira mannu baalu isipoorte loonsiha ikkiro babbaxino dhibbinni digawajjmanno yaate kodaafira yanna yannante woy soodo soodo gunte isipoorte loonse mannimmanke keeraanchima agadha haasiissannooke.

hinkoonke fayiimma agadhate barru barrunni e assa hasiissannonkerichi maati yiniha ikkeha ikkiro haqqu fiqiiqichinnino ikko hinkote saamuni hinkonke seekkine burshotenni ayeeshshi'nummowa ikkiro hinkoonke fayyimma garu agadha dandiineemmo

quchumu minnate pirojekte mittu quchumira lowonta hasiissanno korkaatuno quchummu minna lowonta biiffinota ikka hasiissannose daafira biiffanno pirojekte loonse qixxeessine hatte pirojekte labbannota minniha ikkiro quchummu biifado ikkanno

sidaami gobbara mannu baalu baatto loosi'renna saara ceegalanno hatto yinibeeteno xibbunni 6no onte anga ale higanno manni baatto loosi'renna saara ceegalanno manniati yaate hatto ikkansanni lowo geeshsha hagiirraamma

quchumu doogganna buussa lowo geeshsha hasiissannota ikkitanna mittu quchum giddo doogo bushshha ikkiro hatee qaera woy hatte basera heeranno manni lowontanni qarru giddono yaate korikaatuno babbaxino garinni qarru iillanonsahura

hodhishu owaante manchu beetira lowo owaante uyitanno yaate korkaatuno mitte basenni wole base harate hasiisannorichi woy shiima yanna giddo marre iilinanni gede assannorich hodhishu owaanteeti yaate konni daafira manchi beetira lowo horo uyitanno

Mootimate electronikesete owannitte yinnani woyite maati yinanni ikkiro electronicsete manigisite woyi owannitte uyittano bissa gamibba yite loosanowa mootimate electronikesete owannitte yinnani yaate

taraawanno dhibbi daafira alamete deerrinni babbaxxitino hedo ka'anno maati hatti yiniha ikkiro taraawanno dhibba mayinni uurrisa hasiissanno woy taraawanno dhibba hiikko garinni uurrisa hasiissanno yinannite aana lowo amaalete minnana ikko lowo fayyimate owaante giddoon loossanno daga danchu garinni hasaabbanni afantanno

kalqete fayyimmate ogeeyye woy fayyimmate agarooshshi tuqishshi maa assanno yiniha ikkiro gobbate deerrinni babbaxxio dhibbi daano woyete balaxe gobba woy manna afirikkinni xagga fushshate woy xagga iillishate looso loosanno yaate.

saada ce'enna baatto loosire galino mannooti minintsa marriro mittore hoonganniri dino hatto yeemmaweeteno gati gaashshi ikko saadaewi afi'nanniri mininsa dihooganno yaate korkaatuno baaluri angansara noo daafira baaluri minintsa hee'ranno

qaaqquullu haakime assa haasiissannonsairchi maati yiniha ikkiro babbaxxino garinni qaaqquulle akkamansara albaanni qaaqquulleho hasiissannore woy qaaqquulle tashshi harsaannonsaricho loosa hasiissannonsa hatto assa hoogguha ikkiro qaaqquullu umunsa fajja hoogara dandaanno

baatto loosidhenna saara je'e galteoori tenne yannanni lowonta horaameeyye ikkansa kaehunni lowonta hagiirraame heeshsho heedhanno yaate korkaatuno mittu qarri noonsakkiha woy mitte huluullo noonsakkiha heeshshoonsa danchu garinni massaga dandiitanni

babbaxxewo bayecho fayyimate ijari hee're hasiissannosi fayyimmate ijaari hoogiha ikkiro manchi lubbo woy manchi beetti babbaxxinorichi xaadannosi daafira lowonta gawajjamanno yaate kodaafira mule woy mitte olliira fayyimate ijaara mannu gamba yee mi'na hasiissannonsa

dubbu saada manna goddaassannota ikkitanna dubbu saadawiinni mannu qoropha woy fafe hee'rihasiissannosihaati labishshao maassite goddaassannoyiniha ikkiro yee daala manchi beetto ga'mitoha ikkiro akko manchi macarrashshu geeshsha lowonta qarramanno godaafira yee daala dubbu saada ikkitino daafo qoropha hasiissanno

baatto loosidhenna saada ce'e galtino mannootira mangisti ikko gibirinnu wiimmi afamanno mannooti aamansha aanni albioonni albira jawaatte loossanno gede asaasiissaan hatto assiniya ikkiro babbaxxino garinni hagiidhitanni loosidhannoeate

gati kaashsho lowontanni biifadu garinni loosi'nannihu iittoonniiti yinia ikkiro hasiisannoricho woy baatto muro uyitanno gede assine loosate woy biifinse loosate giddonni carcho woy kincho xinqine hoolle winxanni yannara gati kaashshi biifado ikke fulanno yaate

hodhishshu owaante uyitannoonkeri ayiootiwoy hodhishshu horaanchiowaante afi'neemmohu'mamiinniiti yinummoro umihunni kaameelunni lainkihunni dho'dho'yetenni saikkihunni harrichunni shelkihunni barashshunni haattono woleno kuri lawannore

xagicho mama afi'neemmo yineha ikkiro xagicho lamu garinni afi'neemmo umiikkihunni haakimete mine woy fayyimmante owaantewayinni marre afi'neemmo yaate layinkihunni kayinni minenke woy gatenke noorichu adhine fayyimmate horonsera dandi'neemmo.

ershu maashinu bahoronsi'ne hiima yanna giddo lowo urcholoos'nni hatto yinanniweyite shiinqo adhu kaccalla horonsi'ne dowourcho loosa dandiinanni yaate kodaafira ershu maashinu bahoronsi'ra lowontanni manchi beettira horo uyitanno yaate

bude yinanni woyeete budu mitte dagara woy mitte gobba ayiimma leellishannoricho ikkanna hakkuno maati yiniro lawishshaho sidamu dagara ma budi noonsa yiniro sagale loosi'rate budi baxxinohu noonsa yaate

taraawanno dhibbi magarinni manchu wayinni manchu widira hige sa anno yiniha ikkiro foolunni qallaale doogoyi sa"anno daafira taraawanno dhibbi amadino manniwa marreya ikkiro qoropho assi'ra hasiissanno assi'ra hoongeya ikkiro shiima doogo widoonni gabaajjamanni

gati kaashsho yinanni woyite gati kaashshi giddo gaamomannorchi maati yiniro lawishshaho weese badala sinde shaana sunkrta qaara hattono woleno kuri lawannoreeti yaate

fayyimmate ijaari wole jara ijaarubbanni mayinni baxxanno yiniha ikkiro fayyimmate ijaari gidduunni babbaxxino cohe woy xiwamino manchi mare goxanno aalgubba ikko iwamino mancho akkamanno manni goxanno bayichi baaxxino wayichi biifanno gede assine woy injaanno gede assine minoonnihura kodaafira baxxiwolu ijaari wayinni konni richi baxxanno yaate

korreente beenkanni sinu mereershi qaaqquullu woy mannu iille amaadanno bayicho ikka hogiro loonta dancha korkaatuno babbaxxino garinni korreente manchi beettira ba axiniqaaqe woy qoropho adha hoongeha ikkiro jaddo lobota iillishshnno daafira

hedeweelco dano agarooshshe yinanni woyiite moyyaate yiniha ikkiro babbaxxino garinni anfikki woy hedeweelcho hindikkinni dagganno dano agadhinanni doogo ikkitanna hattinuhittoote yinia ikkiro babbaxxino garinni makiinu adagi ikko wolu adaginnigdagu iillnno beete mulenni afi'nanni hinkibikkbeeti yaate

gati kashshootineemmori babbaxxinoreeti hakkuri giddono bitto sidaamu budu sagale loonsati weessete yinte hattono babbaxitino

kaalqete fayyimma woy fayyimmate agarooshshi tuqishsha yinanni weete mayyaate yinniha ikkiro babbaxxitino gobba woy babbaxxitino alamete deerrinni gamba yini asaambanni waati yaate.

taraawanno dhibbi haja assa hoongeha ikkiro lowonta gawajjo abbanno yaate togo yaa mayate yiniha ikkiro taraawanno dhibbi disa'anoena yaatinni qoropha honge dhiwamino manni widira hinge mulla sami yine shiqqii yinannihaa ikkiro lowo gawajjo iillitanno yaati koni daafira qoropho lowonta danchate

battolloosi dheggaltanno daga hatto yee mawitino battolloosire galino manni lowonta hagiirraamoho yaate gorkaatuno gatinsa guminni la anni gatinsaha guma la anni addinta hagiidhanni eyerano daafira kodaafira mannu baalu gatesi loosi'renna saara cee heeriya ikkiro lowonkita danchaho yaate

mannu buqqeete fayyimmasi magarinni agadha hasiissannosiro bade afa hoogoya ikkiro lowoontanni qarra qorkaatuno buqqeenkera woy buqqeete fayyima hooggowa ikkiro mannu ledo sumu yine hee'ne didandiinanni ko daafira buqqeete fayyima mittu manchira lowoonta hasiissanno

babbaxxitino ispoorte loosanno manni woy jiimete mine mare babbaxxino babbaxxitino dani ispoorte loosanno wedelli lowontanni mannimmansa biiffanno qirtsenna lowonta xalaata waajjishanno qirtse afidhanno yaate kodaafira ispoorte loosa duuchu coyira horo afidhanno

industiriyate irsha inanni beete babbaxxinorichu loonsanni bayicho ikkanna industireerino woy industiriyete irsha loossannori babbaxxinoricho hakko bayicho loosa dandiitanno yaate lawishshaho industiriyate irshewa faabiri kubba loosa dandiinanni yaate

sidaami baattonkera lowo btrsd cee galino manni batinyeh hakko daafira sidaami baattonke lowonta hagiirraami woy lowonta lattinota ikkite leeltanno yaate

qaaqquullu akime mine afama hasiissannonsi'richi maati yiniha ikkiro hashaangulltubba woy qaaqquullu lae hagiidhannorichi hee'ra aasiissannoni ikkolki ttoori hoogeha ikkiro qaaqquullo umonsa fajja hoogara dandaanno woy basaa ccae wi'lanni qarrisanno yaani

sidaami daga mereero mootimmate ijaari mini aje leellannino daafira gamba yite mootimmate loosaasini konne mini togooha ijaara minitanni afaantannino korkaatino hasiisanno daafira insa uminsa ikkehu ijaaro hasiisannonsahura

dubbu saada giddo manchi beettira horo uyitanno saadano no yaate ikkollana kahinni mini saada ledo mine mitteenni hee'ra danditanno kireeti yaate kuriuu manchuwa hiitto hasse afira dandaano yiniha ikka ikkiro dubbuunni horre abbe afi'ra dandaanno woye horo adha dandaanno yaate

korreente beenkanni sinu mereersha woy korreente iillishate worre katamu mereero babbaxxino bayicho uurrinsoonni mereershubba lowontanni babbaxxino garinni dancha looso loossanni afantanni

siimu xaadoshi keeraanchi ma yirannibeetti mayyaatiinia ikkiro mittu manchi mitte beetto ledo woy mittu beetti mittebeetto ledo siimu xaadooshshi assanno yannara bupaxxino garinyi agadha hasiissannosi richino yaate hakkuno maatiiniya ikkiro lamunku mannuoti woy lamunku siimu xaadooshi assannori mayimmansa xeenannitensa agadha hasiissanno

fayyimmate ijaara gaxarrate ragaanni batinse minniro lowonta danchaho koorkaatuno mitte ama gaxarete hedhe iltara woy ilate yanna ielluto sa ikkiro katama woy quchuma abbina geeshsha lubbosi aana lowo garru iillanno kodaafira gaxarubbate fayyimate ijaara lowoha assine minniro woy batinse minniro danchaho

hedeweelcho dano agarooshshi giddoonni loosanno manni lowontanni muddaminoha woy aktiiwe ikkinoha ikka hasiissannosi korkaatuno hedeweelcho dano anfoonnikki gari dagganno daafira lowontanni qixxaawe agarino mancho ikka noosi

dubbu saada giddo manchi beettira horo uyitanno saada hiitteniiti haatto yinanni uyeteno dubbu saada giddo manchi beettira horo uyitanno saada ayeootiro bande afasiissanno haatto yemmo uweteno mayyaate lawi'ne lawishshao heeyyakko dubbu saada ikkite heephe guuphesie ikko babbaxxewo garinni manchi beettira horo uyitanno

saadate ceatto yinanniweyite lawishshaho gareewo cianno manchi babbaxxinore gereewu daafira hasiissannoricho assa hasiissannosi hatto yaano mayyaaxi yinia ikkiro gereewu babbaxxino garinni xeena giwanno daafira xeenu kisannokkiwa mini mina hasiissanno yaate

hedeweelcho danonni maganu agaaroonke ikkinnina hedeweelcho dano daga guddanni afantanno yaate kunino hittoo yinummoro lawishshaho mittu makiini wole mitte baattonni wole baatto ha'raye galchamiya ikkiro woy hedeweelcho dano iillitusiha ikkiro babbaxxino garinni giddo noo manni godda'ama dandaanno

qarqarinke keeraanchimma seekkine agarreemmoha ikkiro mannimmanke keeraanchimma agadhinoommo yaate hatto yaano mayyaate yinummoha ikkiro qarqarinkerano ishine gamba assine giirrummoha ikkiro woy qarqaraanke seekkine fiinummoha ikkiro addintanni biifanno yaate

dubbu saadanna mini saada giddo'o hiitteeti roore horo uyitanno kijiniha ikkiro dubbu saada lowontanni waajjifshannota ikkittino daafira mini saada lowo hooro uyitanno yaate hatto yinanniweeteno lubbu saadanni roore mini saadanni manchi beetti lowo hooro afi'ranno yaate

batto loosidhe galtannorinna woy saada ce'e galtino mannooti lewontanni horaameeyye ikkitino mannoota ikkitino daafira mitturichino qarrisannonsari woy mittu qarri daye iillinsaro jajjarsannonsa coyi dino yaate.

agiro kemikaalubba mama loonsanni agiro kemikaalu bate faabiriki hiikko baachu hee'ranno agirokemikaaleno mao horonsi'nannite woy agiro kemikaalubba loonsanno mannooti mayi gedeereeti woy mayira loossanno

quchimu minnate pirojekte loossannori aye"ooti yiniha ikkiro babbaxxitino dizayini tamaarte fultinori babbaxxitino dizayinateni rosirosu adhite fultino ooso ikkanonsa korkaatuno rosichu adhitino garinni biiffanno gari assite qirtse fushshite wortanno daafira

fayyimate loosaasine dhiwamino manna amammaddanno weyete woy akkamtanno weyete adhitanno qoropho lowontanni ta hshiitannote kodaafira fayyimate loosaasinewa marreya ikkiro lowohunni danchu garinni ikki minni afi'nanni yaati

saadate ceatto yinimoyite labishsha ho'mini saara giddo lukkuwa ce'nanninu babbaxxiyo garinni lukkuwaawaasiisanno sircho wonshine lukkuhu hee'rhaasiisanno garinni sagalensa magari afi'rannoro sagaleno biifinse woorranni lukkuwa danchu gari cea dandiina kodaafira lukkuhu caatto saadate ceatto giddo mittete yaate

buqqeete fayyimma yinanni woyite mancu beettira buqqeete fayyimma hooguwa ikkiro woy buqqeete fayyimmassi giddo qarru hee'reya ikkiro mannu ledo hee're didandaanno yaate korkaatuno manchi beetti mannu ledo hee'ranno gede assaannosi'richi ayimirosi giddo woy buqqeessi giddo fayyima heedhusirooti yaate

Kiirate dano gargartanni bayichi lowontanni hasiisano korkaatuno giirate danno mite gobara qalaqamiha ikiro gargara hoongiro woyi gargartanno bissa hooguha ikiro mitto katamma wo'manka mitu hashinni woyi shiinqa yanna gido gudano daafira.

fayyimmate owaante giddooni loossannori woy fayyimmate ikko hospitaalete minna giddo loossanno mannooti lowontanni tamartinorenna egenno jawa afidhinore ikka noonsa korkaatuno manchi lubbu aana loossanno daafiraati

gati kaashsho lowoontanni anka baakkambe woy qoropho aadhine biifadu garinni amamma daasiissanno kayinnilla amammada yinanni woyite binxiyu gedensaanni fulanno la yina agurre 'rt ha'ra ikkikkinni babaxxino garinni inkibikaabe assaasiissanno yaate

dubbu saada lowontanniwayijjishanno mayiraatiro dafoommona dubbu saada laummaho ikkiro lupho'ya hune xooqeemi korkaatuno telebiine deikko babbatxeho bayicho dubbu saada manchi beetti aana iillishshanno gawajjo afoomma daafiraati

gibirinu loosi itiophiyu baattora badhete miqichooti yinanni hakkuno mayiratiiniya ikkiro baatto loosi'renna saada cee galino manni lowaa ikkino daafiraate korkaatuno baatto loosi'ranna saada cea lowo horo uyitanno daafira afe assinote

mittu manchi gobboommu ayimate xawishshi karde amaxxa hoogiha ikkiro lowonta qarru giddo no yaate korikaatuno ayimate ayimasi xawissanno karde hoogguro mooraanchimmate gede assine amandannisi daafira mitte gobbara mare millisanno woyte mamiinni dayaniro leellishshannota karde amaxxa hasiissannosi

budu mitte gobbara xawishsha waanna xawishsha ikkanna budu nookki gobba nookki gede la'neemmo yaate itiophiyaho duuchu budi noonsa dagubbano yaate koorkaatuno itiophiyu daga lowodaganna dhagoo mitte gamba assidhanni dafira duuchu budu noonsa yaate

gati kaashshinni afe'nanni laalchi intannira ikkoo babbaxxino haqqubba ikkitanna haqqeno gati kaashshi giddo woy gati laalchi giddo gaamantannote yaate kodaafira gati laalchi woy gati kaashshi manchi beetira lowo horo aani

giirate dano gargaranni bayicho loossanno mannooti hiittooreeti yiinummaa ikkiro woy giirate dano gargardanni bayichi horo maati yiinummaa ikkiro babbaxxino garinni hedeweelco dagge iillitanno danonni rakke woy mulenni babbaxxinoricho assite giira uurrissannoreeti yaate

baatto loossidhenna saada je e galtino mannootira assa hasiissannonke maati yinummoa ikkiro hido aatinni woy danchu gari loossidhanno gede woy dirinqe marino yannanni garunni shiinqa yannanni lowo loossanno gede rosicho a hasiissannonke yaate

dubbu saadanna mini saada rowo badoshshi afidhino yihatto yaano mayyaatiiniro dubbu saada maalansa intannekkita ikkitanna mite mite kayinni intanneti heedhannona mini saada kayinni baalanti mite mite calleikkikki baalanta maanchi beetti sagalimmoe huronsira dandaanno

taraawanno dhibbi qoropho assa hoonyaa ikkiro shiinqa yanna giddo jawa manna amada dandaanno hatti qorophono maatiiniha ikkiro babbaxxino garinni dhiwamino manniwa marre marranni beete assa hasiissanno qoropho assa hasiissanno lawishshaho dhiwamino manna xa'minannibeete maakise afooto wira hasiissanno

budeho yaa addinitanni baxxinoricho ikkanna mullaari shiimammaadare kayinse ka'ne budeho yaa didandiinemo budeho yiinemo woyte lowonta mitte gobba ayimma xawisa dandaannoricho woy riqiwa dandaannoricho budeho yiinanni

bude yinanni woyite budeho yaa mitte gobba wole gobbawi woy mitte daga wole dagawiinni bande la'nanniricho bande anffannirichoayimmate xawishsha ikkinorichobudeho yinanni kunni daafira budu heerisero umi'yaho yitanno budi heeriro danchaho

heersho maashinubbanni baate loosira calla ikkikki loonsooni gumanu gamba assate lowo horo ayutanno yaate bire yannara mannu loosino guma gamba assate lowo manna woshshi're dee kalaqe gamba assannoh ikkana xa yannira kayinni iershu maashinubba calla horonsi're callichisi gamba assanno yaate

hedeweelcho dano agarooshshe yinanni woyiite itophiyu giddo lowontanni luphi yite leellitannori woy hegenne hedeweelcho dano agarooshshi giddoonni loossannori duumu masiqali mahibara yinanniri lowontanni lowo qeecca adhite loossanno yaate

hedeweelcho danonni maganu agaronke kkinnina hedeweelcho dano manchi beetto lowo geeshsha gawaajjitannote yaate kunni daafira hedeweelcho dano agaroo shiddoonni loossanno mannooti maganu woroonni manchi beettira lowo horo uyitanno yaate

konferaansu bayyinanni beete mitte woy istadoometi gedee bayicho hala'lado bayicho lowo manni gamba yee babbaxxino garinni babbaxitewo bayichi babbaxitewo basey daye maganonsa maga'nanno bayicho maatiiro woy hakko richi maati yiniro konferaansite yaate

maganu woroonni manchi beetira hosipitaale lowo geeshsha danchate woy hasiissannote yaate korkaatuno mittu manchi xissamiha ikkiro woy e gawajjamiha ikkiro ara hasiissannosi bayichi wayyimate owaantewa mareeti

mittu manchira hinkote fayyimma hoogguha ikkiro lowontanni qarramano korkaatuno hinko mannimmanke nigga baalate ledo xaaddino daafira hinkonke fayyimma godda antowa ikkiro lowontanni macciishshamannonke yaate

dubbu saada manchi beettira mayihoro uwitanno yiniro mitte horino uyitanno ti dhino yaate korkaatino dubbu saadawiinni afi'nannirichi mitturichi noori dino qol ikkoln kyinni dubbu saada gobbate deerrinni lowonxa horo uyitanno

korrente beenkanni sinu mereerhshi maye horo afirino woy mayiira hasiisanno yiniha ikkiro sinu hoogiya ikkiro shiwo kawiinni ka'a sayiisa dandiinannikki daafira korrente beenkanni sini lowonta hasiisanno yaate

quchumahu ikko bobbaxxino bayicho doogonna buusa loossanno mannooti lowontanni qoropho adhitoha ikkiro lowonta danchahuyani korkaatuno buusu taiha ikkiro lamt lubbo lowonti gawajjamantano kodaafira qoropho hasiissanno

Tenne yannara tekkinolojje gaxxara katama yitukkini woyi gaxxara kuchuma yitukkini gobba baalatte loosano yaate korikkatuno yannanikke lowwonittani tamaritinotta ikkitani hadhani noo daafo tekkinolojje marittinokki bayichi dino

fayyimmate ijaara yinanni woyiite fayyimate ijaari mitte gobbara dhuuchawa heera hasiissannosi korkaatuno babbaxxino dhibbi diwammanni woyiite fayyimate ijariwa marre woy fayyimmate ogeeyyewa marre dhibbinkera woy xisitenke xissora xagicho adha hasiissannonke dhaafira

gati kaashshi manchi beettira gowo horo aanoha ikkanna gatikaashsho kaasira lowontmidanchate yaata hattu yinannibeetinu yanna agarre woy kaasa hasiissanno yannanni gati kaashsho garunni ghsheiagar hasiissannoricho agarre biifanno garinni kaasa haasiissanno

saada cea manchi beettira lowo geeshsha horo uyitannota ikkitanna looso hoonge qarrammantenni woy lowo su dino yine anga xaaxi'ne mine ofollinantenni babbaxxeyo gaariinni birrabwa lewiiho liqi'ne saada ce'ne qa'ne kaffala dandiinanni hatto assine heeshsho qaya dhahidheenna mini samm ofolla dihasiee

mittu quchumira danchu garinni loonsoonniti quchumu minnate pirojekte heedhuha ikkiro hakku quchumu loowontanni biifadonna illete maareekkisannoha ikkanno yaate korkaatuno mayira yiniha ikkiro biifanno garinni pirojektete aana worroonni garinni babbaxxitino dizayinenni minnanni daafira.

fayyimate loosaasine yinanni weete akimete mine woy fayyimmate mine loosanno mannootaati yaate kurino manni wiinni way walu bayicho loosaamanni wayinni badannonsarichi maati yiniro fayyimmate owaante uyitanno garaati yaate

saada ceegaltino mannuoti lowonta horaameeyye ikkitino daafira mannu baalu saada ceiro lowoontanni dancha hoya korkaatuno saadaewiinni ikka male woy konneetiine kullanniha ikkinokkiha lowo horo afi'nanni daafira saada cea danchaate

dubbu saada mini saadara lowo gawajjo abbitanno daafira dubbu saada noo qarqartura mini saada woy lalu oo wora dihaasiissanno yaati korkaatuno dubbu saada duucha yannara maana saga'litannota ikkitino daafira mini saada afidhuwa ikkiro woy lalu gedeere afidhuwa ikkiro ita tenni badhe iggannookki daafira

ilamate barra borreessine woriro mayi horo afi'nanni hatto yaano ilamate barra borreessa hoongiro mayi horo hoonganni yiniha ikkiro mittu qaaqqi woy ilamino qaaqqi konni gana lophiro mamiicho ilamummo hiikko ilame mayi barra ilamommo yaanni qarramannokki gede hakko marraji hasiisannosi yaate

saada akkammanni yannara woy saada akkantannori lowo geeshsha qoropho aadhitehanni akkama hasiissannonsa hatto yinweetino dubbu saada akkamtanno akimooti mannimmonsa goddaassannokki garinni woy gabaajjitannonsa garinni akkama hasiissannonsa yaate

gati kaashsho yinanni beete weessio badalaoo calla ikkikkinni gati kaashshi giddo haqqeno amarantanno yaate hakkuno mayyaati yiniro haqqeoo woy haanja morooti yinanniti baalanti gatu kaashshi giddo gamba yite heedhano yaate

sagalate muro yinannibeete manchi beettira hee'rate woy heeshshosi qaxxalate dancharichooti yaate hatto yaano mayyaatiniha ikkiro sagale nookkiha manchi beetti hee'rara didandaanno kodaafira sagalete muro lowonta woy hagiirsiissannote yaate

mittu manchi budesi seekke afiha ikkiro yaano gobbasiha woy mannimmasi bude seekke afia ikkiro lowontanni danchaho yate korkaatuno wole bayicho mare budesi xawisi'ra hasiissannosi daafira yaate

quuchumu dagate rosimine yinanni weete birra baantikkinni mangiste woy daga babaxxewo garinni uminsawii fushshite mintino ikkino daafira lowontanni dagate oosichi owante afi'ranno bayichooti yaate

polotika polotikaho yinanni woyiite maati yiniha ikkiro polotiku babbaxitino hedo woye babbaxitino hasaabe amade babbaxi"o manni ganba yee coye woye gobbate daafira ganba yine hasanbanni coye poletikaho yinanni

qarqaru keeraanchimma agara annu annu halaafinnete ikkitanna kuni halaafinetuno maayinniho yinniha ikkiro mannu nafarasi fiira hoogiro woy minesi fee kae nafara fushshe ishine hunonnoha ikkiro qarqaru keeraanchimma agarannino diyinanni konni daafira qarqarinke keeraanchimma agarate baalunku mudhine ka'a hasiissannonke

gati kaashsho woy gate kaasi'nanniricho hiitte ynnra khasssno yi ikkiroarrishshokkiynr woy arrishsho bdhnokyr xeenu yannara kaansiha ikkiro biifado gati kaashsho afi'nanniyaate korkaatuno arrishsho mooshshite huntanno daafira xeenu kayinni danchu garinni fulanno gede assanouri

gati kaashshi hawadu yannara woy xeenu noo yannara lowonta haanji're biifaro ikke leellanno yaate arranno yannara kayinni arrishsho batidhano daafira giwisannoha woy bici're ba annoha ikkanno yaate

daganke dhiwantoha ikkiro hosphitaale woy fayyimmate minniwa ha'ra dibaxxanno mayiraatiro leella noogia ikkiro mine goxxe sammite higanno illana yitanni yanna sayissanno yata kuni coyi manni maxi aana gabajjo abbaanno daafira fayyimmate minna mara hasiissanno

Pasporte shiqishanni mereershi hoogiha ikkiro manchu mitu tene gobbanni wole gobba ha'rara hasiriro mayinni woyi hiittoni fulla dandaano hiittonni afira dandaano yiniro lowo xa'mo kalaqantano konni daafira Pasport shiqinshanni mereershi lowontanni hasiisano.

ilamate barra borreessinanni mereerish mayira hasiisanno woy horosi maati yiniha ikkiro mitte maate mitto qaaqqo iltuha ikkiro hakko qaaqqi mayimma egensiissanno mayimmasi xawissanno garinni borro borreessite wortusiha ikkiro qaaqu hakku lophiha ikkiro hakkoyi barrasi la"anni aimmosinna mayimmosi afa dandaanno yao

hinkote fayyimma yaa mayyaate yiniha ikkiro hinkote fayyimma lowo geeshsha agadha hasiisanna hasiissannoha ikkanna hinkote fayyimma agadha hongummoro hinkokke babbaxxino baakiteerinni gawajjama dandiitanno yaate ko garira hinkote baakteeria agadha asiissanno

dubbu saadanna mini saada ganbassine mitteenni worreenna mittee heera jammartowa ikkiro taarikke ikkanno yaate korkaatino dubbu saadanna mini saada mitteenni heedhaa yine hende ikko assambe degenninoonni kodaafira mitteen heedheno didandiitanno yeete

sagalete muro magarinni kaasa woy lati saaasiissannoonke yiniya ikkiro danchu garinni woy baatto biifannotera latishshunni biifinse kaansiya ikkiro biiffino mulo afira dandiinanni korkaatuno dancha baattora zinxiro dancha goma afi'nanni dafo

saada ceaate wayinni afi'nannihoro lawishshaho saadao woy lukkuwa na lalo ce e galino manni quuphe maala ado buuro hattono kurino mole rawannore buuchu garinni qallaale doogo afi'ranno yaate

saadate ceatto yinanniweete babbaxxitino saara babbaxxino garinni hasiisanno horo uyitanno gede assine ceate yaate kun yaa ma yaate yiniha ikkiro yitto garinni cea dandiinanni yiniro labishaho lukkuwa ce'nannibeete itanno re gamba assine uyinanninsa babbaxxiho gari hasiisannonsaa'richo shiqqi assinanni saara ce'a dandiinanni yaate

dubbu saada giddo lowonta waachishannohu ayiti woy maati yiniro ani waachishanno erichi woluri noorri akkieshsha dinuna taguncho lowonta waacishanno mayirhatiro diafoomo hattono lowonta waajje mayu doobbichoh

xagicho yinanniwoyite bapaxxino dhibbi'ra xagicho ikkanno woy xaggate horonsinanniricho ikkanna xagichu xagichimmasi horo aaha hoogea ikkiro wolerichooti yaati isi hattuno ya mayyaati yiniro xagichu mittu xagichimmasi horo mancibeetti iima loos hasiissannosi woy aasiissannosi yaate

tarawanno dhibb yinanniweete mamaanni hige woy hiikko garnini sairo anfannikki daafira mitto woyi dhiwamino mancho la'nara marranni woyiite umono qoropho hassa hasiissanno hakkunno qorophu mayinni hassissano yiniro maakise horonsi'ne shiqqi yinanni woyiite umoo agadha hasiisanno

dubbu saada gobbate deerrinni mayihora afidhiho yinia ikkiro gobbate deerrini lowo horo afidhino yaate hatto yinanni weyitino ma yati yiniro mitte paarqira gamba assine warre woy nashinal parkikalanqensa babbaxxiteho gobbanni babbaxxeo manni dhaye gobanyae woy lainsa kae gobbate birrahessanno gede assa dandiinanni

dubbu saada mini saada wayinni baxxitannorchi maatininiya ikkiro dubbu saada mini saada sagalimmata heoronsi dhannori ikkitanna hattu yaano mayyaatiniro saada minimanooronsi'rano saada sagalimmata kedaste dubbu saada ittanno yaato

dubbu saada mini saadawiinni mayinni baxxitanno yiniha ikkiro dubbu saada mancho roore yanna gawaajjitannota ikkitanna mini saada kayinni horo uyitannota woy intannire ikko angannire afi'nannota ikkitanna kunirichi badooshshe ikkannoonsa yaate

saada cae galino manni saada cee galannokki mannira woy saada ceannokki mannira roso uyiro woy rosicho uyiro danca korkaatuno baalonku manni saada ce e ha ikkiro tenne yannanni wudde ikkenoori woy buuro oo lawiinori horo hidhinannikkiwa marinori rakasanno daafira

qarqaru keeraanchimma agadha mannimmate xeeninnatira woy mannimmate faayyimmara umo ikkino coye ikkanna qarqaranke seekkini biifisanna qarqaranke agara hasiissannonke yaate haattassa hongummoro qarqaranke biifisa hongummoro mannimmankira bushurchi woy gawaajjanorichi illanno.

dubbu saada lowontanni manci beettoo gabaajjitanno daafira dubbu saadawiinni manci beetti fafe hee'ranoosi woy dubbu saada heedhanno yanna heedhamno basu bara leelladinosi yaate korkaatuno lowontanni gabaajjitanno saada ikkitino daafira qoroqqo adh hasiissannosi

sagalate muro yinannibeete babbaxitino muro woy saga'linanni muro ikkitanna hattino ayiooti yinannibeete lawishshaho badala sindee gaasheenna attono axaraoo lawinore sagalate muro giddo gaammanni yaate

wedella woy doogote qaccera bapaxxinoricho assitanni heedhannore woy hasiisannok kiricho assita heedhannore gamba assine baatto loosidhenna saada ce'e galtanno gara rosiinsinsaha ikkiro mooranna woy hasiisanno kiricho assa agurte heeshshunsa qayyaadhita dandiitanno yane

hinkonke woy hinkote fayyimma may garinni agadhi hasiissannonke yine xa'minanni xa'mura babbaxxiyo garinni soodu soodu ikko hashsha gonxeemmo weeti hinkote saamuni hinkonke zeekkine hashi'nommoha ikkiro hinkonke woy hinkonke fayyimma seekkine agadhineemmo yaate

xagicho adha manchi beettira lowo geeshsha horo uyitanno mittu manchi xiwame xagichosi garuyi harunsi'rannoha ikkiro dhibiswinni woy dhiwenoonsi coyiwinni hurara dandaanno yaate garira xagicho uyinoyisiha garuni woy saate saate agadhe egemmiha ikkiro babbino dhibbisinni hura dandanno

kaameela yinanniweete kaameelahu yaa mittu bayichinni wole bayicho manchi beetto haa're millaassannoha ikkanna konne kaameela horonsi'ne babbaxxinoricho assira dandiinay woy babbaxxitino horo afira dandiinanni yaate

ispoorte loosanno loossanno wedelli mayimmansa woy bisinsa qirtse lowontanni biiffannose yaate ko daafira mannu baalu way wedellu baalunku isipoorte loosiro lowonta danchate yaate

dubbu saada manchoono ikko kalaqamu qooxeessi'ra lowo horo uyitanno dubbu saadatiine mori yee daalla amboomi ce'a

hoosipitaale woy fayyimate minna bajjoha ikkiro woy mittu quchumi giddo hoospitaale woy fayyimate minna hooggoha ikkiro lowontanni manno hatte qaera hie'ranno manne godda amanno yaate korkaatuno dhibbu mamoote dayiro deanfanna dihaxxe yannara akka'ma hoogaha ikkiro reyote geeshsha maranno yaate

buqqeete fayyimma afi'rinokki manna magarinni akka hasiissanno yinea ikkiro babbaxxitino buqqeete fayyimma minna noo daafira atte owaantewa massine garunni bakatattallea ikkiro woy garunni harunsinha ikkiro buqqeensa garuyiwa qola dandiinanni

gati kaashsho inanniweyite babbaxxino gaarinni gatinni afe'nanni laalcho ikkanna hatto yaano gate mancu kaasi're kae fulinoha woy intanniha ikko babbaxxinoricho haqqete giddo gaamo mannoricho ekkanno yayate gati kaarshi biifia ikkiro mannu hagiirraama ikkanno

saada jae galinomanni lowonta heeshshonsa dhanchu garinni massaganno woy lowonta hagiirra mahoyate gorkaatuno saadaansawiinni afi'ranno coyinni babbaxxinoore assi'ranno daafira hatto yinanni weetino saadaansawiinni fulanno coyinni birru dira kole heeshshonsa hagiirraamo garinni massaganno

hinkonke fayyimma agadhate massa hasiissannonke yinummoro hinkonke fayyimmara hinjaanno kirichouwoy hattono baakteeru bae'annokki gede assanorchu ooroonsira hasiissannonke hatto yno mayyaate yinummowa ikkiro hinkonke babbaxxitiho baakteerubba goddaassannokki gede sagale inte ka'nummowa ikko babbaxxeorchu assine ka'nummoro afoonke nutsue wayinni lullu qataasiissannonke

gatikaashsho inaweite gati kaashshi giddo gaammamanno coyi woy gatikaashshi hitoorichoosi naikkiro lawishaaho auqaado maangoo muuze hattono xogoori lawannori gati kaashshi giddo gaammamanno'yaate

wobboommo ayimmate xawishshi kardehoro maatiiniro mittu manchi mayimma woy mittu manchi mamii fulirono mamii dayinuro xawisse kultannote yaate kodaafira anno annunku mitte gobba mannigoayimmasi xawisanno karde woy ayimmasi xawishsha anga amaxxa asiissannosi

manchu beetti dhimameha ikkiro dhipasill woy hursanno xagicho adhiha ikkiro hurasira dandanno yaate ikkollana kayinni xagicho waajce sammi goxannaa ikkiro mannimoosi aana lowo qarra abbanno kodaafira xagicho adhiniha ikkiro dhimamme ka'ne horontanni woyyate yaate

mittu manchi woy gatesi loosi're galanno manchi babbaxxinoricho baattoosira assanni babbaxxitino muro wixihu gedensaanni dancha gati kaashsho afi'rara dandaanno yaati kodaafira gati kaashsho woy gate loosire galino manchi kaashshoh assasiissannosire babbaxxinore assiha ikkiro gumunni hagiirraamo ikkanno yaate

dubbu saada woy gaxi gallate yinanniri lowonta manchi beetti aana gawajjo abbitannore ikkanna kodaafira manchi beetti dubbu saadawiinni lowonta fafe heera noosi yaate ikkollona kayinni diheeremmo yiiha ikkiro heeshshosi aana qoropho adha noosi

fayyimate ijaala biifinse assa hasiissannori giddo baalu rihee'r hasiissannore woynshile minniha ikkiro lowonta daancha koorkaatuno mittu manchi dhiwami mariha ikkiro dhiwami marinowa dhibbisira ikkanoricho afi'ra hoogeha ikkiro lowo dhiqarridaanno daafo fayyimate woy fayyimate ijaarubba giddu hasiissanno coye baalunguwo'mo hasiissannoa

saada ce'nanni korkaati maatiiniya ikkiro saada danchu gari ce'neya ikkiro dancha birra afi'nanni daafira haatto yeemma beeteno danchu garinni ce'noonni saadanni babbaxxeyoricho afi'nanni daafo saada hewi afi'noonniricho dama fushshine hirrayiweete birra afi'nanni woyeyo afi'nammi yaate

saadate ceatto yinanniweyite mini saada calla ikkikkinni dubbu saadano cea dandiinanni hatto yaa ma yaaxiinya ikkiro dubbo idola hoogatenni bbo dubbu saada mineensa assidhe heedhano daafira dubbo danchu garinni ankabaakkaambe saada dubbu saada cea dandiinanni yaate

fayyimmate uduunne fayyu garinni woy danchu garinni qorophune agara hasiissanno kolkaatuno qoropha hundiya ikkiro gawajjo abanno daafina qorophine danchu garinni dancha bayicho worre agara hasiissanno yaate

etiophiiyuu deerinni waa shiqinshanni darguwa mama mama afantanno yiniha ikkiro babaxitino riserche loonse ka'ne afa dandiinanni korkaatuno duuchu bayiichi wayii itiophiyuu giddo lowo bayiicho afamanno daafira

saadate ceatto yini moyite saada duuchu daniti woy saada lamu danitino yaate mini saadana gobba saada tini laminti saada babbaxxino garinni babbaxxiyo garinni cea dandiinanni mini saada ce'nanni gari babbaxxiyohunni woyhoro uyitanno saada ce'nanni hunna dubbu saada ce'nanni gari lomoontabaxxanno

saadate ceo manchi beettira babbaxitinoo hora uyitanno hattono babbaxxitinoo saada ce'nanniri giddono mittu lukkuuwaho saadate

qarqaru keeraanchimma magarinni agara dandiiniemmo yitanno xa'mora qarqarinke keeraanchimma magarinni agarreemmo yiummoro nafaraanke seekkine feyatenni bushuulle shiimaada ishine xinqine gamba assini giiratenni hattono ishini shanoricho abba hoogatenni

sidaami quchumira woy sidaamu dagara quchumu minnate pirojekte maa labbannote yiniha ikkiro babbaxxino garinni pirojekte biifinse loontsoonnita ikkitanna ikkollana kayinni minna hatte pirojekte garinni diminoonni

fayyimmate poolise woy hedo cu'mishiisha yinanni woyte mayyaate yiniha ikkiro babbaxxitino xeeninatete daafira woy fayyimate daafira affinori mannootu babbaxxino garinni dagate woy ilamate uyitanno hedo garunni macciishshanna macciishshinoonnire assaasse hasiissannota eellishannte yate

Tekinolooje tekinolooje yinanni woyte tenni yainnara tekinoloje manchi beettira lowo hooro uyitanni afantanno yannankeno tekinolojinnita ikkitino daafira lowontanni hagiirraamo ikkinanni horonsi'nanni yeete

fayyimmate loosaasinera uyinanninsa damuuzi gobbaanni woy aganonni afidhannoe gobbaanni babbaxxitino irko assaasiissani korkaatuno umonsa hunte qaaqqullensa hunte minenge yitukkinni yanna yannaantenni mannohu lohe lubbo daafira dodantaanno daafa

hinkonke fayyimma magarinni agadha hasiissannonkero bapaxxitino ogeeyye wayinni muuya woy hinkote daafira affino mannoota xa'mininka'ne hinkonke fayyimma agadha hasiissannonke ikkolln kyinni htto ass hungummoro hinkonke bapaxxino baaktieri goddaassa dandaanno

hospixaale woy fayyimmate minna yinanni woyete bobbaxxino dhibbinni xissamino manni hospitaale woy fayyimmate minnawa mare dhibbinsara ikkanno ikkitanno xaqadhe huranno bayicho hospitaalete woy fayyimmate minnaati yinanni.

saadate ceatto manchi beettira lowo horo uyitanno hakkuno maa uyitanno yinihaikkiro lawishshaho lalo ce egalino manchi babbaxxinoeo woy babbaxxitino eo saadasiwayinni afi'ranno yaate lawishshaho buuro ado hattono woleno saadawi afirnannire babbaxxiho gari qarru nookke afi'ranno yaate

gobboommu ayimmate xawishshi kaarde lowo geeshsha danchate korkaatuno mittu adagi iilliya ikkiro mittu manchira umosi woy afa hoogiya ikkiro uwiino bayichinni kayinsesi angasira nooha gobboommu ayimmate xawishshi kardesi anfihe ha'niro hakko manchi mayimanna mamii dayinoro afa dandiinanni

saadate ceattora hasiisannorichi maatiiniya ikkiro saada woy mannu gere ikkite coyidhannokki daafira coyidhe fushshidhe dandatannokki daafira saadate hasiissannoricho mittu manchi umisinni afa hasiissannosi woy hegeersa hasiissannosiyaati kogarinni saada ce'nanni beete lowo horo afi'nanni

gumo laalchi irshayinanniweete mayyaati yiniya ikkiro guma winxe ka'ne guma adhinanni baatto ikkitanna hakkuno mayi gedeereeti yiniya ikkiro lawishshaho badala winxanniweete guma winxe k'neadhiny yannarano guma adhinanni yaati

isipoortete amadooshe yinanni woyiite isipoortete amadooshi babbaxxino garinni isipoorte loossanno ilama assine amandanni gara kulanni yaate hatto yaano mayyaate yiniro isipoortete mayibaraw woy isipoortete kibabi yinanni giddo amadanno yaate

gati gaashsho yinanniweete woy gati laalcho yinanniweete babbannef kullaanniha ikkikkinni gati fushshifulaannori woy gati baatto loozine kaanse fushshinannirichi baalunku gati kaashshooti yaate korkaatino gati woy baatto uyitanno gaure ikkitino daafira

ershu maashinubba giddo mittu piroteraktere ikkanna piroteraktere maa assitanno woy piroterakteretenni hiittoonni loosi'nanni yiniya ekkiro shinqa yanna giddo loworicho gambaassate ikko hiima yanna giddo lowo baatto loosi'rate piroteraktere lowontanni harsiissanno yaare

biiffiro hu'mittu manchira gati ka hshieerisia ikkiro lowonta horaamissa ikkanno yaate gorkaatino gatisinni babbaxxinoricho adhe horonsira dandaanno daafira kunnira gatesi seekke loosiranno manchi lowonta hagiirramu ikke heeshshosi massaga dandaanno yaate

gati kaashsho hunannorichi maati giniya ikkiro garuyi loosa hooga lainkihu nirkayinni arrishsho batidhowa ikkiro arrishsho giirte guddanno hattono hasiisanoricho woy yanna yaannaantenni assa hasiisannore assa hoongeya ikkiro gatinke kaarshi lowoonta dhibiifanno yaati

gati gaashshi biifa hoogea ikkiro loosi'rino manchi hagiirraamo di ikkanno woy danchali afi'reemmo yee kaase kaentinni la annorichinni woy illete leellannorichi giiramea ikkiro woy gatisi kaashshi kaasi'rinoho biifa hoogea ikkiro manchu hakko hagiirraamo di ikkanno yaate

qaaqquullu akime yinanni weete qaaqquullu akime woy qaaqquulle akkantanno akimooti lowonta qoropha adhite qaaqqullu biso akkamotanno yannara qoropha adha hasiissannoonsa korkaatunno qaaqqullu bisi lowonta shiimadaricho chaalanokki daafira qoropha hasiissanno

battu loosihenn saada c e galtano galtino mannooti lowonta horaamiyyi ikkitinoreti yaate hattu yaano mayyatiiniya ikkiro mittu qarinoo sakkiya qatinsayinna saadaansawi ittannore ikko hirte kae woxe afidhannore fidhanno daafiraati

saada ce e galino manni lowo doogonni woy duuchu duucha doogonni dancharicho afi'ranno yaate lawishshaho saada ce egalino manni saadanswnni saga'late ikko babbaxxino coye saadansawinni afi'ranno yaate haattuno fushsha hire birra afiranno yaate

xa yannara baatto loosirenna saara cae garinomanni lowontanni hagiraamo way lowontanni jawa birra afi'rino mannaatiya koorkaatuno bolebia gadhikki mininsanni cilla lowo birranna heeshshonsa dhanchu garinni massaga dandaanura afirra

saada cea manchi beettira lowo horo uyitanno korkaatuno saadayiwiinni loworicho afi'nanni daafira woy mannimmakera haasiisannorichu saadayawiinni afi'nanni daafira saada cea lowo geeshsha danchate yaate saada ce'e galino mannano abbarattaata woy shiimaate uyinanni lowo geeshsha ce'anno gede assine hassaawissanno yaate

qarqaru fayyimma magarinni agara hasiissanno yineha ikkiro shiimaadda ishinubano ikkito jajjaba qae ishinshitannota gamba assine giiratenni baalanika qorophatenni danchu garrinni agara dandiinanni yaate

lamu manniwoy lamu wedelli siimu xaadooshshi assaaansara albaanni siimu xaadooshshi keeraanchi mansa woy isino ikko isi aanano lamunku aana noo qarra woy qarru hee'rinsa ikkiro baapaxxino garinni siimu xaadooshshi anassa dihasiissannonsa yaate

fayyimmate ijaara hasiisanno garinni biifinse giddono hasiisannorich woynshine mina hasiissan kuurkatuno manchi beetti lubbosi lowo geeshsha dhimame woy qarrame ka"entini fayyimmate minira mariro maganu woroonni woyya aannosi daafira

itoophiyu giddo elekitiroonikisete owaante lowonta ajje leeltano hatto yinanni woyiteno qara qara katamubbara danchu gaarinni leeltano kayinnilla shiimmaada katamubbara elekitiroonikisete owaante horonta ajje leeltano konni daafira mootimma sammiya hogguro danchate

gati kaashsho gawaajjanorichi maatiinia ikkiro gati kaashsho gawaajjannorichi loonse ka'ne woy wixi'ne ka'nihu gedensaanni shuquna haasiissanno yannara garu shuquna hoongeha ikkiro gati kaashshi lowonta gawaajjamanno yaate korkaatino ledo fulinore xinqine hoola hoongiro gawaajjo dagganno

xa inteemori baalunku hatto yeemmaweete no sagali mate horonsi'nannirchi baalunku gati kaashshinni afi'nannirichooti yaate gatifulinokkiricho babbaxxino garinni wykmikaalatewoyindustiriete woy kemikaalette babbaxxo gari loosa dandiinanni gini manchi beettira horo aannohu woy manchi beettira lowonta mannu masira dancha gede assannohu gati fulino kaashshooti yaate

gumu laalchi irshi giddo gaamomannohu woy gumu laalchihu yinannihu hiikko hittooho woy iittoo garinni afi'nannihu yiniro guma wiinte ka'nintinni adhinanni yannarano guma gamba assine adhinanniha ikkanna lowoontano horo aanoho yaate

baatto loosi'ranna saada ce e galino mannooti lowonta horaameeyye ikkino daafira mittunnihu qarrisinsakkinni babbaxxinoricho woy hasiisannoonsaricho afira dandaanno yaate kunino hiitto garinni afi'ranno yiniya ikkiro gatinsanni ikko lalinsi aanni ceinoo lalibayinni babbaxxinoricho afi'rannno

fayyimate uduunne yinanni weete lawishshaho hakiniine amadannoricho maakise gwaante xixe woy mada fiinanni hocco hattono wole lawannoricho kurifayimate uduunnechooti yine kullanni

quchumu doogganna buussa loonsanni yannara lowontanni qoropho adhine loosa hasiissanno qoropho adha hoongeha ikkiro babbaxxino dano woy babbaxxitino dano iillitanno daafira qaaquullu mannu aana lowontanni gawajjo iillishannorichi hee'ranno daafo aqqa qoropho adha hasiissanno

saalate jeattu yinimoweete mini saara calla ikkitukkinni babbaxxitino dubbu saadano ce'nanni gara kultanno woy xapissannote yaate mini saara ce'nanni gari babbaxxino garinni insafi afi'nannirichi lowori ikkiho daafo hakko daafira ce'nanni yaate

tekinoloojete yinanni woyite maati yiniro tekinoloojea babbaxxinoricho elektiroonikisete ledo xaadinse horonsira dandiinanniricho tekinoloojete yinanni lawishshaho kompyutere tekinoloojete giddo gaamantanno silkeno httonni tekinoloojeyete giddo gaamantanno

batto loosidhnna saara ce'e galtanno mannoota lowo geeshsha irko assahasiissanno hatto yeemma weetino ma yaati y maro yini yiniro batto loosidhenna saara ce e galxannorera shiima doogonni loworicho loossanno gede kulahasiissanno woy rossicho ahasiissanno yaate

mannu duuchu ispoorte loosiya ikkiro lowontanni danchaho yaate korkaatuno babbaxino dhibbi afi'rannonkekki gede mannimaanke giddo noo seelubba kakka'e dhibba gargadha dandiitanno gede assitanno daafiraate

Itiyophiyu giddo korreente beenkanni mereerishi xaalla hala'layi noo konni daafira xa itiyopinke danchu widira hige harayi no.

fayyimate uduunni garunni amada hasiissanno mayira yiniha ikkiro fayyimate uduunni nutsuyimmasi woy fayyimasi qorophono garinni amada hoongiro baltabalaashshae ba anno daafira qoropho lobote hasiissanno yaate

saadate ceatto gobbate deerrini la'niha ikkiro mahora uyitanno yiniro lowo horo uyitanno yaate korkaatuno saadaawiinni afi'nannirchi lowoha ikkino daafira lawishshaho saada woy gereewo ikko lalo ce'niha ikkiro maalinsa lowo geeshsha asiisannoha ikkanna maala afira dandiinanni ado afira dandiinanni hattuno wolereno duuchare afira dandiinanni yaate

itiophiyu deerjini dubbu saada mageeti heedhanno hatto yaano dubbu saadanso mini saada roortanno yine xa'miniha ikkiro mini saada lowonta roortanno yaati korkaatino dubbu babbae goofayino daafira dubbu saada lowonta diliiltanno

fayyimmate poolise woy hedo cu'mishiishshnno mannooti mayira qarrante hedo cu'mishiishshanno yiniro babbaxxino gaarinni mannu godda amannokki woy gawaajjamamannokki gede dhibba gargadhinaanni gare babbaxxino garinni dagate xawissanno yaate

ayiimmate karde mayi horo afidhino yinummoha ikkiro mittu manchi mamiinni dayiniro hiikkiinni kainiro kaimisimi maatiro mamira haranoro xawisannorichi woy xawisannohu maati yiniro ayimasi karde aana baalan karicho xawinse worroonni daafira hakkiinni afa dandiinanni

mootimmate jaari lowonta hasiisanno bayicho ikkino daafira tenne yannanni maangistete loosaasine woy mootimmate jaari minna mi'nitanni afantanno yaate

baatto loosi'renna saada cea lowo geeshsha dancate hatto yinanniweyiteno baatto loosi'renna saada cee galino mannooti lobonta lowo horo afi'rinuretiy korkatuno gobbaanni mittu coye wudde ikke qarrisiro woy biru jawun hianirichi insa minineno daafira mittu qarri dihie'rannonsae

ersho maashinubba lami waagaammanni haatto yaano mayyaateniha ikkiro bire yannara mannu horonsi'ranno uduunnichonna xa kayinni xa yannaabbitino maashinubba woy xa yanna abbitino uduunnicho yinanni biremyannara orosirchihoronsi'nannirichimaatiniro qoottoo meisane billawa hattono wolere lawannore ra yanna kayinni phiroteraktereu lawinori shinqa yanna giddo loworichoh loosi'nannireeti

quchumu doogganna buussa loonsanni yannara qoropho adha hasiissanno daafo qoropho adha hoongiha ikkiro shiima yanna geeshsha horonsi'nikkinni woy lowonta seeda yanna horonsi'nikki shiima yanna giddo babbaxxino garinni tatta'e hattee basera heeranno mannira jaddo iillishshanno daafira qoropho hasiissanno

eershu maashinubba horonsi're baattosi woy gatesi loosi'ranno manni lowonta horaamiissa ikkanno yaate kuni yaano mayyaa xiiniha ikkiro irshu maashine horonsi'ramno manni shiinqa yanna giddo lowo baatto loosa dandaanno woy shinqa yanna giddo lowo baattonni shiima lowo guma dhannu yaate

qarqaro keeraanchimma agadha hoongummoha ikkiro maqarri afi'rannoonke woy maqarri daannonke yinummaa ikkiro qooxeessinkara wobate tininye ikkito bookke teennu mannimankera danchare iillishannokkirichi batiranno yaate kodaafira qarqaranke biifisira hasiissannonke

taraawanno dhibbi ayioti yinniha ikkiya ikkiro HIV ADS, ganshu, koronu hattono hattoore lawannori duuchu dhibbi taraawanno dhibba yine woy taraawanno dhibba yine su'ma fushshinooninsareeti yaate.

xagichoho yinanni beete manji beetti babbaxxino garinni ikkiho dhiwama woy gawaajjama dandaanno kunninni woy gawaajjamino coyinni baxxino garinni hurahuranno gede assaannosi'richo xagicho hoo yineemmo

sidaami dagara bude leellishshanno budu sagalla ikkito budensa xawissanno uduunni mayimma biifanno lowontanni hagiidhoomm ani konninni ikkollana kayinni mannu duuchu konne budu uduunni uddiranni dileellanno.

fayyimmate loosaasine woy fayyimmate owaante aanno manni ma roso rosinoho yiniha ikkiro babbaxxino garinni hikki minu roso rose kae fule lowo diro lowo yanna tamaari gedensaanni manchi beetti aana fayyimmate owaante a dandaanno yaate

biifado woyi illete baxisanno quchuma kalaqate mayi hasiissanno yiniha ikkiro quchumu minnate pirojekte lowontanni hasiissanno korkaatuno minna minnanni weete biifinse minnanni gede pirojekte hasiissanno

fayyimate ijaari gaxarrate basera lowonta aje leellano daafira gaxarrate fayyimate ijaara hasiisanno garinni minne biifinse woriro danchaho korkaatuno gaxarrate jajjabbu annowinke ikko jajjabbu amuwinke lowonta godda'amani no daafira.

saada ce'e galtino mannootiwayinni marre timirte adha hasiissanno yaati korkaatuno saada cea manchi beettira lowota ikkitino woy horo uyitanota ikkitino daafira saada cea manchu mannu baalunku saada ce e galiro oraameessa ikkannu daafu saada ceie ce'e galtino mannootiwayinni marre rosichu adhi hasiissanno

saadate ceo manchi beettira babbaxxitinohoro uyitanno saada ce'niha ikkiro saadate giddonni babbaxitinohoro afi'nanni adono hattono buurono ikko maalaseno afi'nana dandiinanni

konforaansubba yinanni woyite mannu baalu gamba yee mittu wodaninni mitte hedonni maganonsa maga'nara isitademete ikko hala'lado baycho gamba yee ofolle mitteenni faarsirannowa woy maganu qaale nacciishshannowaati yaate

dhibbu baalunku busha ikkanna coyi gedella taraawanno dhibbi manni heshsho woy mani mayimmo aana lowo gawajjo abbanno kodaafira taraawanno dhbi qoropho hasiissannonke woy 0raawanno dhibba lowontanni agadha hasiissannonke yaate

Ilamate Barra boreesinnanni mereersha yinnanni woyete mitto qaaqo woy mite maate mitto qaaqo iltuhu gedensaanni hate basera marite ilammate Barra boreesinnanni mereersha marte qaaqinsa Barra mazagabano bayichooti yaate.

baatto loosi'renna saada je e galanno manchi lowonta hagiirraamo ikkanu korkaatuno osi'rino loosinni woy cainu saadanni babbaxxinore assa dandaanno lawishshaho caino saada giddonni hasiissinra mitte fushshe hire birra afirara dandaanno

umo dhiwirono godowa ga'milono samiini xagicho adinanni ikkiro giddoodi mannimma goddaasira dandiinanni kodaafira shiima shiima geeshsha la'nanni betelai kemikaalubba noo xagga adha hoongiro woyyate yaati korkatuno giddiirinke mannimma goddaasa dandiitannoonke daafira.

Elekitironskete owaante yinanni woyiite babbaxino uduunne leellishshanoha ikkana horosino maati yinummoro manchi beetti shiima yannanni lowore loosiranni gede assate yaate.

xagichoho xagichoho yinannihu woy xagichoho wolurichi wayinni may badanosi yiniyaha ikkiro xagichoho yinanniricho mittu dhibbira hurre aanoricho ikka noosi hatto ikka hoogiro haqqete woy xagichoho yine bande woshineerichi dinosi woy badooshshe dinosi yaate

fayyimmate ijaari manchi beettora lowo horo aanno daafira babbaxxino bayicho fayyimate ijaara minne woy qixxeessine wora haasiissanno yaati ikkollana kayinni tee yannara fayyimate ijari ajeliillanno daafo mannu lowonta gawajaamayino

baatto loosi'renna ga saada ce egalanno manna lowohunni jawaachinhinsaro dancaho korkaatuno insawinni babbaxxitinohoro afi'nanni daafira loosidhano saada ikkito gatensa lowohunni kaajjishe loossanno gede abba'ratattaa woy aamansha a hasiisaansa

Hospitaalete woy fayyimaate minna giddoonni loossanno mannooti manchro wayi dhiwame marino manna garunni owaante aasissannoonsa gorkaatino ayimiloonsara leellanni noonsahu dhibba ikkino daafina hakko dhiwame marino manchi insa lae woy insa alba lae shiimunni hurre afi'ra noosa daafira

timirtensa tamaarte gudde looso hooge mine offolte no wedella gamba assine saarate ceatto gara rosiinseensa saada ce'anno gede assiniro lowontanni lowo birra afidhanno gede woy heeshshonsa qayyedhitannoricho kalanqoonni yaati

giirate dano gargarranni bayicho loosanno manooti lowo hintanni aye beetino qixxaabbinore ikkanoonsa korkaatuno momoote woy hiitte yannara giirate adagi woy giirate dano daggannoro anfoonnikki daafira qixxaawo hassite agadha noonisa

qaaqquullu akime qaaqquulle akkantanno yannara balaxxe assa hasiissannonsarichi maati yiniha ikkiro qaaquulle godo'lishiishanna qaaqquullu xiwaye noonsaricho habbe ka'entinni godo'lote ayyaani giddo ikkite heedheenna dogisiisse hakka qolte akkama hasiissannonse

sagalete banke mahora uyitanno yiniha ikkiro hasi'noonni sagale marre hakkiichu hakko bayachi woy sagalete baankewa marre dihoonganni yaate lawishshaho mittu manchi lowonta yorino sagale hidhitara hasiireya ikkiro sagalete baankewa mare hidhe minisa biluusire ita dandaanni

sagalete muro lowoontanni hageersiisannota ikkitanna hatto yaano mayyaatiinia ikkiro manchi beetti dancha sagale afi'rannohu dancha richo loosiha ikkanna dancha richoloonse dancha sagale giddonkera qolle afi'raasiissanonke kunni daafira sagalete muro lowoontanni danchate

fayyimate loosaasine fayyimma agartanno yannara woy dhiwamino manchu akantanno yannara umonsa garunni agaaha haansiissannonsa korkaatunu shiimmaadda doogo widoonni woy shiima doogo ragaanni hige taraawaanno dhibba ikkiro umunsa goddaassannokki garinni akkama noonsa yaate

taraawanno dhibba'magarinni gargadha hasiissanno yiniya ikkiro babbaxxewo garinni dhiwaminomanniwa marrayi weete afoo tui'nannita woy maakisete yinannita wodhatenni hattono hakko manchi taraawanno dhibbi amammaxxanoricho lowontanni amammaxxa hoogatenni gargadha dandinanni

hodhishshu awaante yineemoweete makiilunni calla woy kaameela calla ikkikkinni babbaxxino garinni hodhishshu awaante afi'nanniaati lawishshaho harrichoho uduunneho qophine woy hogowohogoombe bayichunni baicho ha'nanniweete hodhishshu owaante afi'nanni hee'nooniyaati